Fakii asirratti argamu kun alaabaa mootummaa Itoophiyaa kan bara Mootii Hayile Sillaaseeti. Alaabaan kun halluu gubbaa gara jalaatti magariisa, keelloo, fi diimaa kan qabu yoo ta'u gidduu isaarraa leenca kan qabudha.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun gosa konkolaataa kuusaa dhangala'oo qabachuu danda'uu fi keessattuu boba'aa fi bishaan bakkaa bakkatti geejjibuuf fayyadudha. Kunis kan agarsiisu konkolaataan kun bakka hojiin simmintoo jirutti bishaan dhiyeesse,

Waanti suura kana irraa argaa jirru kun bakka gurgurtaa meeshaalee mana keessaa yeroo tahu, meeshaaleen achitti argamaniis seeraamikii kan jedhamuu yeroo tahu, yeroo baayee nama keessatti waantota garaagaraaf in fayyadaani.

Suuraa kana irratti kana agarru dibata niissaa jedhamu rifeensa hin barbaachifne qaama nama irraa qulqulleessuf ooludha. Niissaan yeroo baayyee rifeensa boba'aa jala jiru qulqulleessuf oola. Halluu isaa magariisa fi diimadha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii gurraattii mataa isheetti shaashii gurraacha uffattee dhaabbattuu fi dugda isheetti immoo mucaa baattee jirtudha. Kootiin ishee halluu magariisa kan qabuu fi callee mormaas qabdi.

Suuraan argaa jirru kun suuraa gamoo mana kitaabaa fi bakka dubbisaa barattootaa kan barattoonni mooraa barnootaa ol'aanaa keessatti qayyabatan, barruulee hedduu kan of keessaa qabuu fi bakka dubbisaa naamusa qabeessa kan ta'edha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota ispoortii hojjachaa jiranii yoo ta'u gosti ispoortii isaan hojjachaa jiran kun ammoo tapha kubbaa miilaati. Taphni kubbaa miilaa kun gareedhaan dirree keessatti kan taphatamudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa atileetii beekamaa Itoophiyaa kan ta'e nama maqaan isaa Taammiraat Tolaa jedhamuun beekamudha. Namni kun nama fiigicha dheeraa fiiguudhaan beekamaa ta'ee fi ammas fiigaa jiru agarsiisa.

Suuraa kana irratti kan argamu mana daldalaati. Manni daldalaa kun meeshaalee miidhaginaa, addatti immoo kan shamarranii qabatee jira. Karaa duraan kan argamu qalama shamarran qeensa isaaniitti dibatan kan halluu garaa garaa qabuudha. Duubaan immoo saamunaafi wantoota garaagaraatu mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu kitaaba barnootaa afaan Oromooo yammuu ta'u; kunis kan afaan Oromoo irraa barsiifamuu fi baratamu ta'uu isaa kitaaba nutti agarsiisaa jiruu dha. Qola kitaabichaa irras namoonni sadii ta'an kan argamanii dha.

fakkii kana irratti wanti mul'atu fal'aanota muka irraa hojjetamanii dha. Fal'aanonni kun bara durii dhalli namaa baay'inaan kan itti fayyadamaa ture yeroo ta'u, yeroo ammaa garuu hagas mara itti hin fayyadaman.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa pilaastikoota lama kanneen dhangala'aan keessa jiruu fi qodaawwan kun lamaan qadaada halluu adda addaa qaban kan halluun isaanii cuquliisaa fi diimaa ta'e qabanidha. Isaan kunis yeroo hedduu qoricha aramaa fa'aa qabatu.

Suuraan kun nyaata bargarii jedhamu yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu, foon, killee lukkuu, moosee, timaatima, raafuu maramaa fi kanneen biroo kan of keessatti qabateedha. Nyaata dhandhama gaarii qabu fi namoonni baayyeen kan fayyadamuudha.

Suuraan armaan olitti mul'atu kuni immoo kan inni nutti argisiisu dubartii uwwistuu afaanii godhattee dubbisaa jirtu kan nutti argisiisu yoo ta'u, naannoo isheetti waraqaa adii fi kobbee halluu addaa qaban argina.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama uffata aadaa isaa kan warra kibbaa kan uummata nuweer godhatee hidhiin isaa immoo gadi dheeratee fi fuula isaa waan addeessu kan dibatedha. Dabalataan namni kun qawwee mataatti baateera.

Fakkii kana irratti kan argamu teessuma soofaa mana keessaa jiruu fi abaaboowwan addaa addaa immoo manicha keessatti itti marsanii kan jiranii fi miidhagina manichaa eeguu keessatti ga'ee guddaa kan qabuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu taphattoota kubbaa miillaa yammuu ta'an; isaannis kubbaa taphachaa akka jiran fakkii agarsiisuu dha. Taphattoonni kunis uffanni isaaniis wal irraa adda akka ta'e fakkii mul'isuu dha.

Suuraan dhiyaate kun kan nutti argisiisu fakii amantoota amantaa Ortodoksii yoo ta'an shamarrannii fi dargaggeeyyiin waliin dubbii amantii isaanii waan dhaggeeffachaa jiran fakkaatu. mataa isaaniittis uffata adii haguuganii miidhaganii kan jiranidha.

Suuraa kanarraa kan agarru boqqoolloo halluun isaa wal fakkaataa ta'ee fi kan baay'ee bareedu cabee bakka tokkotti walitti qabamee meeshaa manaa tirii irratti jirudha. Boqqoolloon kun halluun isaa keelloo fi kan affeelame illee ni fakkaata.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii jiraniiti. Namoonni kunneen namoota amantaa ortodoksi hordofan yoo ta'an uffata amanticha ibsu uffataniiti argamu. Baayyee kan miidhaganii dha.

Suuraa kana irratti kan arginu dhugaatii alkoolii manatti qophaa'u farsoo jedhamudha. Farsoon kan inni irraa hojjetamu, biqiltuu geeshoo, biqila boqqoolloo ykn garbuu qixxaa xaafii ykn qamadii irraa hojjetama. Dhugaatii ummata itiyoophiyaa biratti baayyee beekamaadha.

Suuraa kana irratti kana agarru asheeta boqqoolloo yoo ta'u kaan qola waliin kanneen biroo immoo qola isaanii waliin jiru. Boqoolloo midhaan kaarbohaayidireetii of keessaa qabuu waan ta'eef humna nama kennuu keessatti gahee guddaa qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru namoota siyaasaa beekkamoo kanneen akka Abiiy Ahimeed mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e fi bulchaa magaalaa Dirree Dawaatu jira. Isaan lamaanuu uffata gosa tokkoo halluu daalacha qabu uffatanii jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota uffata waraaana uffatanii gurmuun ya'aa jiran yammuu ta'uu; gidduu loltoota kanaas konkolaataan deemaa kan jirtuu fi namni tokkichi konkolaataa kana fura deemaa jiru immoo uummata siivilii dha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa gaggeessitoota amantii Musliimotaa yoo ta'u, namoota du'an gara sirna awwaalchaatti dhiyeessuuf irratti kadhachaa jiru. Reenfifuuldura isaanii jiru baay'inaan afur yoo ta'u, uffata adda addaa uffifamaniiru.

Suuraa kana irratti kan argamu bakka addaa kabaja ayyaana dhalootaatiif qophaa'ee jiruudha. Bakki kunis wantoota miidhagoo ta'an kanneen akka afuuffeewwaniifi shaamaa ammayyaatiin faayamee jira. Qubeen "E", akkasumas afuuffeen bifa dhiilgeefi bifa warqee qabu, akkasumas keekiin ni mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota beeyladootaa keessaa kan namatti madaqxee jiraattuu fi ba'aa namootaaf baachuun bakkaa bakkatti geessitu Harree dha. Innis dhaabbachaa kan jiruu fi bifaan immoo daalachaa dha.

Fakkii kana irratti kan argamu Harree ba'aa baachuun karaa deemaa jirtu yammuu ta'u; Harroonni kunis lakkoofsaan sadii yammuu ta'an namoonni lakkoofsaan hedduu ta'anis kan argamaniidha. konkolaataanis cina isaaniitti kan argamuu dha.

Suuraan dhiyaate kan nutti mul'isu, suuraa Weellisaa jabaa Mogoroo Jifaarii fi Farda isaa kan kooraan faayame yoo ta'u, dabalataanis isaatiin duubatti faradoowwan biroo kanneen kooraa fe'amanii dheedaa jiraniifi muka damee qabu kan magariisa ta'etu argama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaalee biiroo dha. Meeshaaleen biiroo as irratti argaa jirru kun ,teessoowwan gogaa irraa hojjataman sadii fi xarapheezaa muka irraa hojjatame tokkoo yoo ta'an baay'ee bareedaa fi gatiin mi'aawoodha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa konkolaataa adii guddaa kan namoota hedduu baatee fageenya dheeraa daangaa haga daangaatti adeemuudanda'udha. Konkolaataan kun akkuma argaa jirru nama fe'atee deemsaaf kan ka'ee fi fageenya dheeraa deemuuf jira.

Suuraa kana irratti atileetii Itoophiyaa fiigaa yammuu jiru kan agarsiisuudha. Innis yeroo fiigaa jiru kanatti dadhabbiin kan isarraa mul'atuu fi of duratti ilaalee fiigaa kan jiruudha. Uffanni inni uffatee jirus bakka bu'ummaa Itoophiyaa akka qabu mul'isa.

Suuraa shuboo maramaa lafa bifa rog-arfeen ciccitee wal-qixxeeffame tole irra kaawwamee jiru, lafichis halluu gurraachaa fi diimaa kan ofirraa qabu, gaaddidduun dukkanaas lafarraan kan mul'atuu fi lafa irri isaa wal-qixxaate kanarrattis ibsaan kan ifaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan arginu kophee dubartii yoo ta'u halluun isaa burtukaanawaa fi fuldurri isaa qara kan fakkaatudha. Dubartiin kophee kana uffatte qeensa ishee miilaa fi harkaa qalama adii dibattee jirti.

Bakka kanatti kan argamu afuuffeewwan halluu lama qaban adii fi cuuliisa qaban kan nama tokko guyyaa dhaloota akkasumas sagantaalee garaagaraa ittiin miidhagsuuf kan fayyadudha. Keessa mooraa sanaa immoo nama simachuuf namni dhaabbatee jira.

Suuraa kana irratti kana agarru gosoota kuduralee fi muduraalee keessaa timaatima. Timaatimni kun waan bilchaatef halluu isaa diimaa ta'e. Yeroo baayyee ittoo keessa galuun nyaataf kan oolu yoo ta'u, garuu yeroo tokko tokko dheedhiin isaas ni nyaatama.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa kophee shamarraan yookiin harmooliin godhatan kan arginu yoo ta'u, innis koomeen isaa lafa irraa ol ka'aa fi qal'aa ta'edha. Bifaanis kopheen kun halluu gurraachadha.

Suuraa kana irratti kan arginu pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa duraanii damee Oromiyaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Tasammaadha. Isaanis yeroo isaan miidiyaaf haasaa taasisan argina.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa barattoota daree tokko keessa jiranii kanneen deebii barsiisaan gaafate deebisuudhaaf harka baasaa jiranidha. Kunis haala naamusa qabuuni. Mucaan tokko immoo ka'ee deebii deebisaa jira.

Fakiin asii olitti mu'atu kun fakii Maasara Faasildaasi. Maasarri Faasilidaas biyya Itoophiyaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessatti kan argamu yooo ta'u innis bara mooti Faasilidas mootiichumaan kan ijaarramedha. innis hambaalee seenaa keessa isa tokkodha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii taa'aa jiranidha. Namoonni kunneen namoota mana amantaa keessa jiran yoo ta'an kitaaba amantaa isaanii dubbisaa kan jirani dha.

Suuraan as irratti mul'atu kun alaabaa dha. Alaabaan kunis dhaabbata biyyoota gamtoomanii bakka bu'a. Alaabaan kun gidduu isaatti kaartaa addunyaa of keessatti qabatee jira. Kaartaan kunis ummata addunyaa bakka bu'a.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bineensa Saatawwaa jedhamuudha. Saatawwaan bineensota bosonaa keessaa tokko yoo ta'u, dheerina baay'ee dheeraa ta'e kan qabuu fi haalluu buburree ta'e akkasumas marga soorachuun kan jiraatudha.

Suuraan armaan oliitti ilaalaa jirru immoo kan inni nu hubachiisuu danda'u namoota danuu mana bal'aa keessatti wal ga'ii taa'aa jiran ta'a. Iddoo wal ga'ii kanaatti gaggeessitootaa fi hoggantootni ni argamu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa jabanaafi baattuu ixaanaa akkasumas meeshaa sukkaarri keessa ta'udha. Akkuma asirraa argaa jirru jabanaan kun buna qabatee kan jirudha. Namaaf qophaa'e jira.

Suuraan armaan olii kan nutti mul'isu suuraa gabatee gurraacha beeksisa waraqaa tokko irratti maxxanfameeru wajjinidha. Gabateen gurraachi kun barattoonni daree barnootaa keessatti irratti barataniifis ni gargaara. Boronqii adiin malee hin argamu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bosonaati. Bosonni kun lafa baay'ee bal'aa ta'e irra kan jiru yoo ta'u, biqiloonni gosa garaa garaa haalluu baay'ee magariisawaa ta'e qaban fi baala babal'aa akkasumas baala xixiqqoo ta'e qaban ni mul'atu.

Suuraa kana irratti kan argamu Kitaaba Qulqulluudha. Kitaabni Qulqulluun kitaaba hordoftoonni amantaa Kiristaanaa ittiin qajeelfamaniifi ittiin bulaniidha. Suuraa kana irrattis kitaabni kun fakkii fannoofi bocawwan, akkasumas halluuwwan garaa garaatiin faayamee argama.

Suuraan mul'atu kun fakii namoota adii fi gurraachota kan maatii waliinii fakkaatan kan uffata gaggabaabaa uffachuun waliin yeroo bareedaa dabarsaa jiran nutti mul'isa. Dubartoonni moggaa lameenis warreen dhiiraa irra kan taa'an ta'uu agarsiisa.

Suuraan nutti argamaa jiru kun, fakii kophee miilla lamaanii kan garri fuul-dura isaa diimaa fi gara gidduu isaatti barreeffamaa fi halluu adii akkasumas gara duuba isaatti bifa gurraacha ta'een kan qophaa'edha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura qaama nageenya kabajsiisanii dha. Qaamoleen nageenyaa kun, poolisiidha. Poolisiiwwan kun, uffata seeraa isaanii haalluu cuquliisaa fi gurraacha qabu uffatanii fi teessoo irra fuuldura ta'anii namoota mariisisaa jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta morma irratti godhamu kan habilii jedhamuu fi sibiila halluun isaa warqee fakkaatu irraa kan hojjatamedha. Jala isaatti immoo kan mormatti rarra'u barreeffama "Love" jedhu ofirraa qabudha.

Suuraa kana irratti kana agarru barjaa barreefama afaan oromootti yoo hiikamu paarkii biyyaalessaa Booranaa kan jedhudha. Paarkii Booranaa paarkii biyya teenya qabdu keessaa isa tokko ta'e achi keessa bineensota bosonaa heddutu jira.

Wanti suuraa kana irratti nuti argaa jirru kunii ammoo suuraa namaati. Namni kun ammoo saalaan dubara yoo taatu, qarree reefu guddina irra jirtudha. Qarreen kun uffata aadaa uffattee bareeddee kan jirtudha.

Tun shamarree aadaa ufiitiin miidhagdee bareedde deemtudha. Aadaa ufii jabeessun mallatoo cimina fi beekkumsaati. Namani seenaa ufii hin beeknee bishaan gabatee irraati garuma argetti jallata. Kanaafuu jabadhati aadaa keessan guddisa jenna.

Suuran kun mana galmaa oromooti. Manni galmaa kun halluu alaabaa abbaa gadaa ofirraa qaba. Halluun kunis, gurraacha, diimaa, adiidha. Akkasumas balballi isaa halluu gurraacha qaba baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha

Suuraa kana irratti kana agarru gaarii fardaan harkifamuu fi farda isa harkisu waliin daandii konkolaataa irra dhaabbatanii jiranidha. Fardi gaarii kana harkisu bifni isaa diimaa fi adii of irraa qaba.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa beeksisaati. Beeksisni kun kan inni nutti beeksisaa jiru nyaanni jiraachuusaati. Beeksisni kun kan inni beeksisaa jiru ammoo mana ciree iyyerus kan jedhudha

Suuraan armaan olii immoo kan nu hubachiisu suuraa neetwoorkii hojjetamaa jiruuti. Neetwoorkiin kun sibiila irraa kan hojjetamuu fi moobaayilii fi kompiitaroonni garaa garaa isaan ergaa kan dabarsanidha. Biyyoota keessa sagalee tamsaasu.

Suuraa kanarraa kan mul'atu uffannaa aadaa kan uummattoota naannoo kibbaa keessattuu kan uummata walaayittaati. Suuraa kanarraas dhiira tokkoo fi dubartii tokko kan lamaan isaanii iyyuu waliin suuraa ka'aa fi aadaa isaanii agarsiisan argina.

Suuraan nuti argaa jirru kun bilbila harkaa gatiin isaanii baay'ee qaalii ta'e kan maqaan isaanii 'iphone' jedhamanidha. Bifti duubaa yookaan haguugduun isaanii walirra adda adda ta'edha. Bilbilli afur gara tokkotti garagalanii jiru, tokko garuu isaanirraa garagalee jira.

Suuraa kanarraa kan agarru nama goota seenaa oromoo keessatti waan addaa hojjatee fi seenaan hin daganne kan bara uummanni oromoo cunqursaa sirna nafxanyaa jala ture uummata oromoof qabsaa'aa turedha. Innis jeneraal Taaddasaa Birruuti.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa uummata Oromoo margaa fi bokkuu qabatanii hiriiraan uffata aadaa uffachuun wal duraa duubaan deemaa kan jiran ta'uu fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo mul'isuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa teessumaa yammuu ta'u; teessumni kunis irra jireessan waajjiraalee garaa garii keessatti kan dhimma itti bahamuu dha. Fuuldura teessumichaattis fakkiin meeshaalee elektirooniksii kan namatti argamuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu bineensota bosonaa keessaa tokko kan ta'e fakkii Arbaa yammuu ta'u; innis ilmoolee isaa faana yammuu bishaan dhuguuf gara bishaaniitti yaa'aa jiru fakkii nsmatti agarsiisuu dha

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu immoo suuraa namaa konkolaataa mukaa gaangeedhaa irra taa'ee ari'u nutti argisiisa. Fuuldura isaa konkolaataan waan jiruuf, namni kun daandii irra hojii hojjechuuf fiigaa jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa kophee cimdii tokkoo fi halluu daalacha kan qabudha. Isa cinaa immoo wanta halluu keelloo qabu kan mataatti kaawwatamudha. Meeshaaleen lamaan kunneen wal cinaa kaa'amanii jiru.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura gamoo guddaa fi haaraa eegalamee osoo hin xumuramin hojjatamaa jiruuti. Gamoon guddaan kun, sibiilota, dhagaalee, cirracha fi simiintoo irraa hojjatamaa jiruudha. Gamoon kun, hammaan guddaa fi darbiilee baay'ee kan qabuudha.

Auuraan armaan oliitti ilaalamaa jiru kun auuraa gaazexeessaa oduuf miidiyaa hawaasaatti ba'eeru ta'a. Gaazexeessaan kun uffata adii gara keelootti siqu, uffata jalaa shumburii kan uffateeru, miidhagsituu mormaas kan godhateeru nutti argisiisa.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota dhugaatii alkoolii irraa bilisa yammuu ta'an; gosoota dhugaatii kana keessaa muraasni faantaa, peepsii ,faantaa fi kanneen kana fakkaatantu fakkii kana irraa namatti kan argamuu dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa kutaa mana kompiitaraa kan manneen barnootaa keessatti barsiisaan gaafa barataa barnoota kompiitaraa wayitii barsiisutti qabatamaadhaan bakka itti barattoota barsiisudha. Kunis kutaa teessoowwanii fi kompiitaroota qabudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosa midhaan yookaan biqilaa kan abidda boba'aa jirutti waadamuuf qophaa'edha. Fuuldura isaatti immoo abidda boba'aa jiru kan naannoo isaatti dhagaan sadii akka suunsumaatti kaa'amee jirudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa dhugaatii alkoolii of keessaa hin qabne kan halluun isaa keelloo ta'ee fi bakka tokkotti hedduminaan walitti qabatee waraqaa pilaastikaan hidhamee mana keessa kuufamedha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa oomisha warshaa keessaa tokko kan ta'e kan qaama dibuuf fayyaduu fi maqaan isaa urgooftuu qaamaati. Halluun wanta kanaa gurraachaa fi diimaa qabudha. Innis lafarra kaa'amee jira.

Suuraa kana irratti kana agarru meeshaa gabatee adii irratti barreessuuf oolan yoo ta'u halluun isaanii walduraa duuban gurraacha, cuquliisa, diimaa fi magariisadha. Yeroo baayyee meeshaa kana mana baruumsatti dhimma itti bahaama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa konkolaataa kosiiwwan adda addaa bakka adda addaa magaalaa keessaa funaanuudhaan bakka kanatti fidee gatee iddoo kanatti kosiin kuufamee jirudha. Namoonni hedduunis bakka kanatti walitti qabamaniiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura asxaadha. Asxaan kun, asxaa kilabii kubbaa miilaa Buna Itoophiyaa yoo ta'u, haalluuwwan adii ,bunaa, gurraacha fi keelloo irraa kan hojjatame akkasumas walakkaa isaatti fakkii jabanaa bunaa qaba. Kilabiin kun teessumni isaa magaalaa finfinnee yoo ta'u, bara 1976 hundeeffame.

Suuraan nama asirraa argaa jirru kophewwan halluu gurraachaqaban lama kanneen sooliin isaas baay'ee furdaa ta'ee fi ilkaan qabudha. Inni kun gubbaa isaatti sibiila akka waan wal xaxee jiruutti kan jirudha.

Suuraa kana irratti kana agarru iddoo gabaa meeshaan manaa itti aragmudha. Meeshaan manaa kun yeroo baayyee nyaata ittin bilcheessuf kan oolu yoo ta'u kan inni irraa hojjetame biyyee suphee fi sibiila irraati.

Suuraa kana irratti kan argamu gosoota allaatiiwwanii keessaa fuutuu yookiin abbaa baddaa jedhamuudha. Innis muka irra taa'aa kan jiruu fi halluuwwan sadii qaamaa isaa irraa kan qabuudha. Qeensi isaas baayyee dhedheeraa akka ta'e mul'isa.

Suuraa kanarraa kan agarru namoota baay'ee mana guddaa keessaa xaa'oo biyyee kan midhaan ittiin facaasan wal gargaaranii baasaa jiranidha. Isaanis gartokkeen ba'aa sana baachisuu fi kaan immoo ba'aa sana ol fuudhee baachuudhaan manaa baasaa jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura manoota baadiyaatti argaman baay'ee xixiqqoo ta'aniidha. Manoonni kun, muka ,citaa fi biyyee irraa kan hojjataman yoo ta'an, bakka dhagaalee baay'ee qabuu fi bosonaan marfamee jirutti argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu konkolaatawwan yammuu ta'an; isaannis wal faanaa deemaa kan jiranii fi gosoonni isaaniis addaa adda kan ta'ee dha. Gosoota konkolaataa kana keessas kan uummata fe'anii fi hin feene ni jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota bakka bashannanaa fi bakka bareedaa ta'e tokko fuulduratti walitti qabamanii jiranii fi mana nyaataa kanaa nyaataa fi dhugaatii ajajanii nyaataa akkasumas dhugaa jiru.

Suuraa armaan olii maatii baay'inni isaanii torba ta'u kan nutti argisiisu yoo ta'u, haadha, abbaa, mucaa dubaraa tokkoo fi ijoollee dhiirotaa sadii ta'an nutti argisiisaa jira. Maatiin kun maatii tokkummaa qabudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa alaabaa Biiroo Aadaa fu Turizimii Naannoo Oromiyaa yoo ta'u, afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin kan barreeffameeru. Bifa geengoo gidduun isaa bifa odaa kan qabudha.

Suuraa kanarraa kan agarru harree lafa magariisa midhaan haamamuuf gahe keessa dhaabbattee dheedaa jirtudha. Harreen kun dugda isheetti ba'aa baattee waan itti fe'amu eeggataa kan jirtuu fi ooyiruu sana keessa immoo qamadiitu jira.

Suuraa kana irratti kana agarru namootaa uffata aadaa oromoo uffatanii harka isaanitti marga jiidhaa abaaboo of keessaa qabu qabatanii jiranidha . Namoonni kun ayyaana malkaa ayyaaneffachuf deemaa kan jiranidha. Irreechi ayyaana oromoo isa guddaadha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, diikooriidha. Diikoorin kun, pilaastikoota qilleensaan guutaman fi haalluu gosa garaa garaa qabaniin mana keessatti hojjatamee jira. Haalluuwwan kanneen keessaa cuquliisa, adii fi diimaan ni argamu. Teessumni soofaas ni jira.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bineensota yoo ta'u bineensonni kunniin ammoo tartiibaa bosona keessa deemaa jiru maqaan bineensota kanaa ammoo Arba jedhamuun beekkamu. Lafa bosonaa jiraatu.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa mana keessaatti itti fayyadamnu meeshaa funyoo yookaan fo'aa jedhamuun beekkamu yoo ta'u fo'aan kun wantoota hidhuuf kan nu gargaaru dha.

Suuraa kana irratti kan argamu uummata Oromoo hora bu'uun malkaatti irreeffachaa jiru kan agarsiisuu fi waaqaaf galata galchaa akka jiran fakki namatti mul'isuudha. Kunis guyyaa ayyaana Irreechaa jedhamuun kan beekamuudha.

Fakkii kana irratti kan argamu lafa diriiraa misoomfamee jiruu dha. Kunis haala bifa ammayyaa ta'een maasaa qonnaa misoomfamee jiru ta'uu isaa fakkii namatti agarsiisuu dha. Innis keessoo keessoo isaa bo'oon akka jiru fakkii agarsiisuu dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa oduu afaaan oromoo dabalatee afaanonni Itoopiyaa afur yoom hojiirra oolu jedhee kan gaafachaa jiru yoo ta'u namni barreefama gurguddaan barreessaa jiru kun ammoo Afaan oromoo kan jedhudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa ijoollee baayyatanii dhaabatanii yoo ta'u ijoolleen kun kan isaan argaman lafa bishaan guddaa qabu birattidha. Bishaan kun bishaan yaa'u dha.

Namni suura kan irratti mul'atu kun maqaan isaa Artist Keekiyyaa Badhaadha jedhama. Keekiyyaan uffata aadaa Oromoo kaawwatee kan jirudha. Keekiyyaan sirboota qabsoo Oromoo sirbuudhaan nama beekkamudha. Akkasumas sirboota jaalalaa sirbuudhan nama beekkamudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiranii yoo ta'an namoonni kunneen namoota amantii hordofan yoo ta'an amma ammoo namoonni kunneen sagadaa kan jira dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartii teessoo soofaa adii tokkorra teessee jirtuu fi uffannaan ishee baay'ee bareedaa ta'edha. Isheenis uffata adii fi kuula diimaa uffattee jirti dabalees, fannoo mormarraa qabdi.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan ingiliffaan barreeffame mata dureen isaa sirna Gadaa jedhudha. Sirni Gadaa sirna dimookiraasii yeroo durii irraa kaasee ummanni oromoo ittiin bulaa turedha. Kitaabni kunis waayee sirna Gadaa dubbata

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kunniin ammoo meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaaleen kunniin mana keenyallee miidhagsuuf kan nu fayyadani dha.

Suuraa kana irraa wanti mul'atu, suuraa nama uffata abbaa gadaa uffatee jiruu kan mataa isaattis keewwannaa aadaa godina Gujii godhatee jiruu akkasumas alangaa dachaasee walitti qabee nama baatee jirutu natti mul'ata.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa kopheewwan cimdii tokko yookaan lama kan halluun isaa gurraacha maasaraan isaas gurraachaa fi jalli isaa immoo halluu adii qabudha. Kopheewwan lamaan keessaa tokko ciisee jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa oomisha midhaanii kan ta'e maqaan isaa qamadii kan jedhamudha. Innis oyiruu irra jirutti gahee haamamuuf yookaan sassaabamuuf kan gahedha. Biqilaan kun gosa nyaataa daabboo jedhamu hojjachuuf oola.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa ijoollee lama kanneen uffata fooxaa uffatanii mataa isaanii irrattis maratanii ulee qabatanii horii eegaa jiranidha. Ijoolleen kun sababiin haguuggataniif immoo naannoon isaa qorraa waan ta'eefi.

Suuraa kana irratti kan arginu miseensa Humna Addaa Poolisii Oromiyaa ti. Egaa Poolisiin kun hidhannoo guutuu hidhachuu dhaan dhaabachaa jira. Humni Addaa Oromiyaa seera kabachiisuu keessatti gaheen isaa olaanaa dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa qalamaawwan halluu lama qaban kanneen halluun isaanii cuquliisaa fi diimaa fakkaatu qabanidha. Gubbaa isaaniitti immoo haxooftuu kan gubbaa isaatti akka qubeessaa irratti kaa'aman fakkaatu.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa hoolota baay'inaan bakka tokkotti walitti tutanii argaman yoo ta'an, isaanis bakka sanatti kan argamaniif gurgurtaaf dhiyeeffamaniidha. Abbaan hoolota sanaas ulee qabatee isaan bira yeroo dhaabatu ni mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argamu qaruuraa dhugaatii 'qidaamee' jedhu kan kukkufee jiruudha. Qaruuraan kun bifti isaa gurraachatti siqata. Barreeffamni waa'ee dhugaatichaa ibsus irratti qabsiifamee jira. Maqaan dhugaatichaas irratti barreeffamee argama.

Fakki kana irratti kan argamu qaxxaamurtuu yammuu ta'u; kunis dhalli namaa ittiin rifeensa sirreeffachuuf kan itti tajaajilamuu dha. Dabalataan namoonni ittiin wantoota addaa addaa muruuf kan itti gargaaraman ta'u fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kana agarru nama siyaasaa fi bulchaa biyya Ameerikaa maqaan isaa Dooland Tiraampi jedhamudha. Suuraan kun yeroo inni dubbii taasisaa jirutti rasaasan kan agarsiisudha. Nama yeroo lammaffaaf bulchaa Ameerikaa ta'edha.

Suuraa kanarratti ammoo namoota lama ta'anii hojii hojjatan argaa jirra namoonni lamaan kunis kan isaan hojjataa jiran kun hojii midhaan dhahuuti. Jarri kun lamaan midhaan kana dhahanii qoorbiidhaan ol darbachaa jiru

Fakkii kana irratti kan argamuu teessuma tokko tokkoon irra taa'aamu yammuu ta'u; kunis kutaa barnootaa keessatti kan argamuu fi tooraa tooraan hiriirfamee kan jiru ta'u isaa fakkii namaatti agarsiisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu taphattoota kubbaa miillaa kubbaa dirree kubbaa miillaa irra taphachaa jiran fakkii namatti agarsiisuu dha. Isaannis garee lamatti qoodamuun taphachaa kan jiran yammuu ta'u fakkii namatti agarsiisuu dha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati . Meeshaan kunis meeshaa manaafi waajiralee gara garaa keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u garuu yeroo baayyee waajira keessatti itti fayyadamna.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa dibata dhaqnaa yoo ta'u, dibatni kun bifaan halluu adii kan qabu, waarshaa keessatti kan hojjetamee, erga dhaqna bishaan qulqulluun dhiqatamee dibatamu nutti argisiisudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee dhangala'aa qabachuu danda'an sadii wal cinaa tarreen taa'anii jiran agarra. Sadan isaanii liitira wal qixaa kan qabatanii fi teessoo mana keessa jirurra kaa'amanii jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggeessa uffata aadaa uffatee jiruudha. Dargaggeessichi uffata aadaa bifti isaa guutummaatti adii ta'e uffatee jira. Mataa isaa irra gonfoo godhatee, harka isaatti immoo ulee halluu gurraachaafi adii qabu qabatee jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa qaxxaamuraa lama kan qabannoon isaa halluu cuquliisaa qabuu fi dheerinni sibiila isaa fuulduraan dheeraa ta'ee fi ittiin wantoota kutuuf kan itti fayyadamnudha. Kunis uffata yookaan rifeensa ta'uu mala.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota lama kan waajjira tokko keessa waliin jiranii fi kompiitara fayyadamuudhaan kan wal gargaaraa jiranidha. Inni dhiiraa dhaabbatee ishee dubartii teesse sana gargaaraa jira.

As irratti kan argaa jirru gabatee gurraacha mana barumsaa keessatti fannifamee jiruu dha. Gabatee kana irrattis waraqaan tokko maxxanfamee jira. Gabateeen gurraachi meeshaalee baruu fi barsiisuu keessatti barbaachisoo ta'an keessaa isa adda duree dha.

Suuraa manneen baadiyaa keessatti argamanii, akkasumas mukeenii fi dachee halluu magariisaan faayame kan beeladoonni gosa garaagaraa ta'an irratti argaman. kana malees muka gaaddisa qabu kan horiin jala isaa dhaabbachaa jiran argaan jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota saalan dubara ta'an lamaati. Dubartoonni lamaan kun, haalluu gogaa adii kan qaban yoo ta'an, dubartiin umuriin guddoo taate tokko wiilcharii irra teessee isheen biraa immoo wiilcharii ishee dhiibaa gargaaraa haas'aa jiru.

suuraa kana irratti kan agarru abaaboo halluu diimaa qabudha. Baalli abaaboo diimaa kanaa halluu magariisa qaba. abaaboon kun baayyee kan bareeduu yoo ta'u yeroo baayyee namoonni wal jaallatan kan walii kennanidha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa barjaa kan dallaa yookaan karra dhaabbata tokkoo irratti kan maxxanfamee fi afaan amaariffaa fi ingiliffaan kan kaa'amedha. Dabalataan karri mooraa kanaa kallattiiwwan adda addaatti banamuu kan danda'udha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa biqilaawwaan buqqifamanii lafatti gatamanii fi lafti isaa qotamee jirudha. Lafichi biyyee diimaa kan qabuu fi biqilaan ciramee akka aramaatti gatame kunimmoo dinnicha kan fakkaatu akkasumas lafichi aramaa kamirraayyuu qulqullaa'eera.

Suuraa kana irratti kan agarru barattoota kitaaba dubbisaa jiranidha. Kitaaba dubbisuun beekumsa argachuuf, yeroo ofi dabarfachuuf, sammuu nama qaruuf fi kanneen kana fakkaatanif faayidaa guddaa qaba. Kitaaba dubbisuun guutuu nama taasisa.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa barattoota daree tokko keessa jiranii fi uffata mana barnootaa halluun isaa diimaa fi keessaan immoo shaamizii cuquliisa uffatanii jiran yoo ta'u, isaanis gaaffii deebisuuf harka baasaa jiru.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa biqilaa baalli isaa baay'ee qaqal'aa ta'ee kan reefu dhiyootti margee guddachaa jirudha. Biqilaan kun biqilaa mishingaa kan biqilaa boqqoolloo fakkaatu agarra. Naannoon biqilaa kanaa mooraa magariisaan marfameera.

Suuraa kana irratti kan agarru ummata uffata aadaa uffachun walitti qabamanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan uffata aadaa ummata oromoo yoo ta'u halluun isaa adii, diimaa, gurraacha fi cuqilisa kan qabu ta'ee baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuu ooyiruu irra jiruu yoo ta'u, biqiltuun kun biqiltuu reefu ol guddachaa jiruufi akkasumas bifa magariisaan kan lafa uwwisee jirudha.

suuraa kana irratti kan agarru barsiisaa gabatee gurraacha irratti barreessuun barsiisaa jiruu fi barattoota barnoota isaani hordofaa jira agarra. Barsiisaan uffata dambii mana barnoota halluu adii qabu uffatee barsiisaa jira.

Suura kana irratti kan mul'atu Waraana Adda Bilisa Baasaa Uummata Oromoo yookiin ABO'n alaabaa isaanii qabatanii konkolaataa irra yaabbatanii kan jiranidha. Akka fakiin kun agarsiisutti ABO ykn WBO'n mootummaa waliin araaramanii bosonaa galaa kan jiran nutti agarsiisa.

Suuraa kana irratti kana agarru iddoo gabaa kan abaaboon namtolchee itti gurguramudha. Halluun abaabowwaan gurgurama jiranii keelloo, hamara, diimaa, magariisa, cuquliisa, burtukaanawaa fi kanneen birooti. Abaaboon namtolchee kun miidhagina manaa fi kennaa kennuuf ni oola.

Suuraan armaan olitti nutti argamu kun suuraa daandii konkolaataa bal'aa yeroo ta'u, balaa tiraafikaa hir'isuuf haala gaariin kan hojjetamedha. Konkolaachistoonni of eeggannoon akka socho'aniif bocaa fi halluu adiitiin adda baafamee irratti kaafameera.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota magaalaa tokko keessa oliif gadi adeemaa jiran kanneen gabaa keessa jiranidha. Isaan kaan daldaltoota yoo ta'an, tokko tokko immoo namoota mi'a bitachuu dhufanidha.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota lamaan dhiiraa fi dhalaa ta'anii uffata aadaa gosa addaa addaa uffachaa jiraniidha. Isaannis wal faana dhaabbachaa kan jiranii fi daandii irraa kan jiranii dha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii mana hojii yookaan waajira tokko keessatti argamaniiti. Namni inni tokko keessummaa yoo ta'u inni tokko ammoo nama nama sana keessummeessudha.

Suuraan kun, suuraa xiyyaara biyya keenya Itoophiyaa yeroo inni qilleensa irra balali'aa jiru kan arginu yoo ta'u, xiyyaarri yeroo inni buufata xiyyaaraa boolee irraa ka'uun balallii isaa gara biyyoota garagaraatti taasisuha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kitaabaati. Kitaabni kun kitaaba afaan Oromoon barreeffame yoo ta'u kitaabichis mata dureen isaa" sussuka adoolessaa" kan jedhudha. Malkaamuu Taarikuun barreeffame.

Suura kana irratti kan arginu kun, fakkii mana suuqiti. Manni suuqii kunii fi manoonni cinaa isaattti argaman kun ,meeshaalee ijaarsaa naannotti argamaniin ijaaraaman. Suuqii kana fuulduratti daandiin dhagaa irraa hojjatamee fi fofolloqe ni mul'ata.

Suuraa kana irratti kana agarru kuduraa fi muduraa keessaa muuzii lafa uwwisee jirudha. Muuziin kun baayyee xixiqqoo fi reefu guddachaa jiranidha. Muuziin yeroo bilchaate halluu keelloo kan qabu yoo ta'u fayyummaa qaama namaaf baayyee barbaachisaadha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa konkolaataa hawwaasa naannoo tokkoo gara naannoo biraatti naannessu yoo ta'u, gargaaraan konkolaachisaa karaa barrii isaa mudhii isaa olitti baafatee namoota ilaalaa jira.

Suuraa kana irratti kana agarru namoota hoolaa gurguraa jiranidha. Hoolaan isaan gurguraa jiran bifa adii, diimaa fi burree yoo ta'u hundi isaanii qalama halluu diimaa qabu dugda isaanii irraa qabu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa daandii naannoo baadiyyaatti hojjatamaa jiruu fi kan asfaaltii hin taane garuu bukkeen isaa mukkeen naannootiin marfamee kan jiruu fi waqtiin isaa bonaa fi waqtii gogaadha.

Suura kana irratti kan arginu kun ,suura dinnichaati. Dinnichi biqiloota kuduraalee fi muduraalee keessatti ramadaman keessaa tokko yoo ta'u, kaarboohaydreetii fi sukkaaran kan badhaadheedha. Dinnichi biqiloota Itoophiyaa keessatti baay'inaan dhaabaman keessaa isa tokko.

Suuraa kana irratti kan argamu buufata konkolaataawwan waraanaati. Konkolaataawwan waraanaa jajjaboo meeshaalee waraanaa fe'atanii jirantu mul'ata. Konkolaataawwan kunneen bifa gurraacha ifaatti dhihaatu qabu. Tokkoo tokkoo isaanii irratti alaabaan Itiyoophiyaa fannifamee argama.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota farda gulufsiisaa jiranidha. Fardeen fi namoota baayyeetu jira. Fardeen faaya garaagaraatiin faayamanii kan jiran yoo ta'u halluun faaya isaaniis, diimaa cuqulisa of keessaa qaba.

Suura kana irratti kan arginu kun, fakkii mana suuqii meeshaalee elektrooniksiiti. Meeshaaleen kunneen meeshaalee akka:bilbilaa, bilbila gurraa ,uffata bilbilaa fi kanneen biroo kana fakkaataniidha. Suuqii kana keessatti ,dubarri tokkoo osoo meeshaa gurguruuf buusaa jirtuu mul'atti.

Suuraa kana irratti kan argamu qondaala siyaasaa saba Oromoo, kan paartii Adda Bilisummaa Oromoo duraanii kan ta'e Jaal Leencoo Lataati. Jaal Leencoo Lataan hundeessitoota ABO jalqabaa keessaa isa tokko. Suufii uffatee, kaarabaata kaa'atee hirkatee taa'ee jira.

Suuraan armaan olitti argamu kun suura fuula dhiiraa areeda qabuufi rifeensi mataa isaa arriin kan wal maketu mul'ata. Akkanumallee nama kolfaa jiru kan fakkaatu yommuu ta'u, shamisii adiifi jakkeettaa gurraacha kan uffatudha.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota walitti qabamuun bakka tokkotti kaan isaanii ta'aa kan jiranii fi kaan isaanii immoo boorsaa dugdatti deemaa kan jiran fakkii namatti agarsiisu yookiin immoo mul'isuu dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa yaaddannooti. Yaaddannoon kun yaaddannoo wantoota gara garaa irratti bifa barreeffamaan qabannuufi yaaddannoo bifoota gara garaa qabu yoo ta'u fakkeenyaaf diimaa; keelloo, cuquliisaafi kanneen biroodha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa uffata yeroo hedduu mudhii olitti uffatamu kan maqaan isaa shaamizii jedhamudha. Kunis harka gabaabaa kan qabuu fi halluun isaa diimaa gara gurraachaatti dhiyaatudha.

Lafti suura kanarratti argaa jirru kun lafa wantootni mi'eessituu gara garaa itti gurguramu ta'ee namoonni bakka kanaa bitachuuf kan dhufanidha akkasumas namni wantoota kana gurgurummoo dhaababatee maamiltoota isaa kan keessumeessudha.

Wanti nuti suuraa kana irraa arginu gosa teessoo miidhaganii tolfaman kan nama tokko qabatan garuu baay'inni isaanii lama kan ta'e bifa baay'ee bareedaa ta'een kan kalaqaman argina, duuba isaanii halluu bifa booratu dibameera.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa diimina foonii muramee kan saahiniidhaan dhugaatiiwwan gubbaa kaa'amee fi dhugaatiiwwan jala isaa jiran immoo kanneen alkoolii qabanii fi nama macheessuuf illee humna qabanidha.

As irratti kan argaa jirru bakka faayamee miidhagee jiruu dha. Bakka kanatti jabanaa, shiinii bunaa, nyaata, boraatii, teessuma xixiqqoo (dukkaa) akkasumas gundooowwan garaagaraa fannifamanii jiru. yeroo baay'ee iddoon akkasii sagantaa garaagaraaf oola.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucayyoo duabraati. Mucayyoon dubaraa kun mucayyoo baayyee bareeddu yoo taatu. Kan isheenharka isheerratti qabattee jirtu ammoo timaatimii jedhamuun kan beekkamu dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuu nyaataa yoo ta'u biqiltuun kun kan inni argamu mooraa yookaan oddoo namaa keessattidha. Maqaan biqiltuu kanaa dabaaqula jedhama. Nyaataaf oola.

Suuraa kana irratti kan argamu wanta meeshaa garaa garaa keessa kaa'ataniidha. Meeshaawwan kanneen akka kitaabilee, meeshaalee waajjiraa, galmeewwanfi kanneen biroo keessa kaa'uuf tajaajila. Karaa duraan bifa cuquliisa kan qabuufi, roga cinaatiin immoo daalacha.

Suuraan Kun, suuraa dhugaatii kennattoo jedhamuun naannoo keenyatti kan beekamu yemmuu ta'u, innis baayyinaan midhaan nyaataa kanneen akka garbuu, boqolloo fi kanneen kana fakkaatan irraa kan qophaa'udha. Halluun isaas halluu gurracha

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura lafa qonnaa baay'ee bal'aa ta'ee dha. Biqilooni lafa qonnaa heektaara bal'aa kana irratti margan kun, biqiloota nyaataaf oolan yoo ta'an ,magariisa ta'ani hedduummatanii fi rukkataniii mul'atu.

Suura kana irratti kan arginu kun, konkolaataawwan daandii asfaaltii bal'aa ta'e irra socho'aa jiraniidha. Konkolaataawwan kunneen, haalluu adii kan qaban yoo ta'u, hammaan garaa gara. Daandii asfaaltii kana cinaatti, daandiin namni irra deemu biyyee ashawaa fi cirracha dhagaa irraa hojjatame ni jira.

Suuraa kana irratti kana agarru nyaata yoo ta'u innis ittoo diimaa daabboo lama waliin jirudha. Ittoon gubbaa isaatti qaaraa fi qullubbii diimaa qabatee jira. Akkasumas barreefama nyaatni kun maal jedhama jedhu barreffame jira.

Suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa yoo ta'u bulchaa magaalaa Diree Dawaati. Namni kun nama baayyee beekkamaa nama kabaju, amantii hundaa ija tokkoon ilaalu, walqixxumaatti amanu fi nama ummata biratti fudhatama guddaa qabudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nyaata buddeena jedhamu kan gidduu isaatti ittoon foonii baay'atee itti qicamee jiruu fi qarqara isaammoo buddeenaan marfamee jirudha. Kana malees qodaan ittoo qaban hedduun teessoorra jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa kana irratti kan arginu meeshaa nyaatni irratti nyaatamu yoo ta'u halluun isaa adii gidduu isaa irraa immoo abaaboo halluu hamara, adii, burtukaanawaa kan qabudha. Baayyeen kan bareedudha.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota walitti qabamuun shubbisaa jiran yammuu ta'u; shubbistoonni kunis dhiiraa fi dhalaanis keessatti kan argamanii dha. Isaannis dhiichisa gara Oromoo tuulamaa biratti beekamu kan agarsiisaa jiranii dha.

Suuraa kana irratti kana agarru mana galmaa abbaa Gadaa yoo ta'u fuulduraa fi duubni isaa biqiltoota magariisan uwwifamee jira. Galmi kun halluu keelloo fi magariisatti siqu kan qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa qaba.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa nama baay'ee beekamaa fi nama yeroo calqabaatiif Itoophiyaa addunyaatti waamsise atileet Ababbaa Biqilaa kan Roomaatti fiiguudhaan seenaa galmeessisedha. Innis harkasaa ol qabee uffata ispoortii godhatee fiiguuf qophiitti jira.

Suuraa kana irratti kan agarru alaabaa bilisa baasaa ummata oromoo yoo ta'u halluu gosa garaagaraa kanneen akka gubbaan diimaa, gidduun magariisa fi jala isaan immoo halluu diimaa qabudha. ABOn gaaffii ummata oromoo deebisuf ga'ee isaa ba'achaa jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana ijaarsa irra jiru kan fuuldurri isaa halluu diimaa fi adii waliin makaa qabu kan meeshaaleen ijaarsa kanaaf oolan mana kana fuulduratti kaa'amanii jiranidha.

suuraa kana irratti kan mul'atu nyaata qulqullinaa fi eegumsa guddaadhaan hojjetamee dha. Foon diimina, biddeen muramaa, dhaadhii fi wantoonni biroon illee ni mul'atu. Nyaata madaalamaa akka kanaa nyaachuun sammuu fi qaama keenyaaf faayidaa hedduu qaba.

Fakkiin asirratti arginu kun suuraa nama daawwannaaf bahee deemaa jiru yemmuu tahu, qofa isaa iddoo mukkeetiin hin jirre lafa onaa irra jira. Dugda isaarrattis meeshaalee isa barbaachisan baattatee kan jirudha.

Suuraa kana irratti waanti argamu, suuraa pilaastikaa zayita nyaataaf oolu qabatee jiru argina. Zayita kanas yeroo baayyee namoonni nyaata mi'eessuuf akka itti dhimma bahanidha. Zayitni midhaan akaakuu garaagaraa irraa hojjetaa. Akka fakkeenyaatti nuugii, talbaa

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa cufantaa cancalaan hidhamee kan argamu yoo ta'u, cancalichis walitti xaxamee kan argamudha. Cancalicha irraan immoo furtuudhaan cufamee argama. Kunis banuu fi rakkisaa fi eegumsaaf gaariidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaalee barreeffamaati. Meeshaaleen barreeffamaa kun qalamaa fi bal'eessituu qalamaati. Qalamni kun gabatee adii irratti kan barreessuuf tajaajilu yoo ta'u, bal'eessitun kun immoo qalama gabatee irraa barreessuuf tajaajila.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa bineelda manaa namatti madaqxee jiraattu, maqaan ishii hoolaa jedhamtudha. Hoolaan marga kan dheeddu, foon ishii kan nyaatamu, bineelda garraamii fi kan namatti toltudha.

Suuraa daa'imman xixiqqoo uffata adiin faayamanii miira gammachuun guutameen waliin taphachaa jiran, kan barsiisonni isaanii gidduu isaaniitti argamuun taphachiisaa jiran yoo ilaalan barattoota oolmaa daa'immanii kan fakkaatan, suuraa ijoollee babbareeduutu mul'ata.

Suuraa dhugaatiiwwanii kan wanta ittiin dhugamanitti naqamanii jiran, halluu gosa garaagaraa kan qaban, kan jalqaba yookaan ammoo moggaa irratti argamu halluu bifa keelloo kan qabu, kan isatti aansuun jiran ammoo halluu diimaa keessatti gurraacha ta'e kan qaban.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa maatii tokkooti. Maatiin kun ammoo maatii miseensa baayyee hin taane maatii miseensa xiqqaati. Abbaa haadhaafi daa'ima isaanii waliin kan jiranidha.

Suuraa kanarraa kan agarru gosa mi'a nyaataa kan mana keessatti itti fayyadamnuu fi nyaata adda addaa namoonni hedduun bakka tokkotti itti nyaachuuf kan itti fayyadamnudha. Meeshaan kunis migira irraa kan hojjatamudha.

Suuraan nuti as irratti argaa jirru kun ammoo suuraa ampuuliiti. Ampuuliin kun ammoo kan inni tajaajiluf ibsaa namootaaf keennuun yoo ta'u, dukkana balleesuuf yookaan dukkana keessatti akka agarruuf kan nu fayyadudha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaata addaa addaa fi dhugaatiitu argama. Gosoonni nyaataa kunis budeenaa fi daabboo kan qabu yammuu ta'u; ittoowwan gosa addaa addaas kan jiraniidha. Dhugaatiin immoo daadhiitu fakkii kana irratti argama.

Suuraa kanarraa kan agarru dubartii mana baankii keessa hojjattu kan teessee kompiitara tuttuqaa jirtuu fi maashiniin ittiin koppiiwwan adda addaa hojjatanis banamee hojiitti jirudha. Dabalataan qarshiin noottii abbaa dhibbaas walitti hidhamee jira.

Suura kana irraa kan arginu immoo namoonni daandii guddaa irraa gaarii yaabbatanii yeroo deemaa jiranidha. Gaariin kun immoo fardaa fi harreeen kan oofamaa jiru tahe namni tokkos ulee qabatee yeroo inni lafa deemu in arginaani.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa nama oomisha dammaa irratti bobba'ee fi gaagura ammayyaa hedduu mooraa isaa keessaa qabu kan gartokkeen isaa damma qabuu fi irra caalaan immoo banaa fi kanniisa hin qabnedha.

Suuraan kun kan nu argisiisu, suuraa biqiltoota xixiqqoo kan yoo ilaalan gara duubaatti waan qoree qaban fakkaataniifi gosa biqiltuu diimaa kan firii gurraacha naqatee jiru, gosa biqiltuu naannoo keenyaa keessaa goraa kan fakkaatutu argama.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota bakka bishaanni itti buufamutti doolaa hiriiraan naqanii jiranii fi akkaataa dabaree dabaree isaaniitti bishaan buufachaa akka jiran fakkii namatti agarsiisuu dha. Bakki isaas bakka itti bishaan buufatanii dha.

Fakkkii kana irratti kan argamu mana jireenyaa yammuu ta'u; mana keessas teessumni hedduun kan jiru yammuu ta'uu; teessumicha irraas abaaboowwan addaa addaa miidhagina manichaaf kennan hedduutu argama. Kanaaf fakkicha irrattis abaaboonis ibsamee jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota hedduu kanneen ayyaana musliimaa kabajaa jiranii fi uffata amantaa isaanii uffatanii kaan immoo bilbilaisaanii fageenya irratti qabuun suuraa of kaasaa jiranidha. Bakka kanattis namoota hedduutu argame.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa gamoo guddaa tokkoo yoo ta'u, kana biraan ammoo namoonni illee nutti mul'achaa jiru. Dabalataan ammoo karaa guddaa gamoo kana cinaa darbu argaa jirra.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa miidiyaa hawaasaa kan maqaan isaa "Snapchat" jedhamuu fi barreeffamichi halluu gurraacha kan qabudha. Fakkiin mul'atu immoo keelloo fi gidduutti immoo halluu adii kan qabudha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa mana barumsaati. Mana barumsaa kana jalatti daa'imni xiqqoon tokko ni argamti. Keenyan mana barumsaa kana irratti qubeen dachaa afaan Oromoos kan ergisaas ni argamu.

Suuraa kana irratti kana agarru mana galmaa abba Gadaa yoo ta'u fuuldura galma irratti alaabaa naannoo oromiyaa fi alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbatee jira. Halluun mana galmaa keelloo yoo ta'u gubbaa isaa halluu magariisa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu gamoowwan dhedheeroo dhalli namaa yookii immoo dhaabbati garaa garaa keessaa jiraachuuf fudhatuudha. Gamoowwan kunis dhagaa irraa kan ijaaramanii fi hedduu lafa irraa olka'anii kan jiranii dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa faayati. Faayi kun faaya go's gara gara yoo ta'an isaanis faaya mormaafi faaya qubaati. Faayi kun faaya bifa warqaawwaa yoo qabaatu faaya bareedudha.

Suuraa kanarraa kan agarru biqiloota lafa bal'aairra faca'anii fi halluu magariisa qaban baay'ee itti tolee kan saaree jirudha. Kunis naannawaan isaa mukkeen darbanii darbanii jiran kanneen akka laaftoo fi bakkanniisaa ni jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun bakka bashannanaa baay'ee bareedaa ta'ee fi halkan keessa ifee naannootti mul'atuu fi naannoo isaatti immoo biqiloota magariisaan guutame akkasumas xiqqoo gadi siqee immoo bishaan hara guddaatu jira.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartoota alaabaa biyya Israa'el harka isaanitti qabatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan uffata aadaa Itiyoophiyaa yoo ta'u alaabaa itiyoophiyaa halluun isaa magariisa, keellool fi diimaa of irraa qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru barattoota bayyatanii daree barnootaa keessa ta'aani jiranidha. Hundi isaanii uffata halluu keelloo qabu uffatanii jiru. Akkasumaas fuldura isaanii dabtarri irratti baratan fi barreessan taa'ee jira.

Fakii kana irraa wantoonni nutti mul'atan suuraa eegdota balaa tiraafikaa kan uffata hojii isaanii uffatanii konkolaataa gidduun dhaabachaa jiran agarsiisa. Balaa tiraafikaa ittisuu keessatti gaheen hojjettoota tiraafikaa baay'ee guddaa ta'uu nutti mul'isa.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii lafa gabaatti argananidha. Namoonni kunneen lafa gabaa kanatti wantoota gara garaa gurguraa akkasumas wal irraa bitaa jiru. Fakkeenyaaf qullubbii adiifi diimaa fi kannee biroodha.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota gamtaan dhaabbatanii suuraa ka'an yammuu ta'an; isaannis bifaan adii kan ta'anii fi gurraachota kan taa'anis keessa jiru. Isaannis walitti qabamuun gurmuun suuricha kan ka'anii dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa paarkii yaadannoo seenaa Itoophiyaa fi Kooriyaa waliin waraana irratti hariiroo qabaataa turan kan agarsiisudha. Kunis waraanni Itoophiyaa duula waraanaa Kooriyaa ture irratti hirmaatee ture.

Suura kana irratti kan arginu kun, namoota sadi siree irra ciisanii fi kolfaa suura ka'aa jiraniidha. Namoonni kun sadan:abbaa manaa ,haadha manaa fi daa'ima yoo ta'an ,uffata adii uffatanii akkasumas afata siree adii irra ciisanii mul'atu.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Olbaasaafi gadi buusaa kan ta'e kan nutti mul'isu yommuu ta'u, innis kanneen akka gamoo olbaasuufi gadi buusuf kan gargaarudha. Akkasumas karaalee sadiin kan hojjetame ta'uusaa kan nutti mul'isudha.

Suuraan armaan olii kan inni ibsu hooggantuu olaanaan foddaa miidiyaatti baatee ergaa yeroo isheen dabarsitu agarsiisa. Hooggantuun kun ija isheetti kilaala godhattee miidiyaa keenya beekamaa OBN'n waraabamaa jirti. Miidiyaawwan biroonis yaada ishee fuudhuuf ni argamu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana citaa kan baadiyyaatti ijaaramee jiruu fi namoonni lama kan keessaa gadi bahaa jiranidha. Manichi kan ijaarame gosa meeshaa ijaarsaa shimalaa fi leemmana irraayi.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo baankii abisiniyaati. Baankiin Abisiniyaa baankiwwan itiyoophiyaa keessa jira keessaa isa guddaa fi baankii galii guddaa sochoosudha. Baankii namoota dhuunfaatin hunda'ee yoo ta'u loogoo isaa halluu keelloo of keessaa qaba.

As irratti kan argamu beeyladoota namatti madaquun mana keessa jiraatan keessaa tokko kan ta'an suuraa loowwanii ti. Loowwan kun kanneen gaafni isaanii dhedheeraa ta'ee fi bifaan ammoo buburree kanneen ta'anii dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii hojii irra jiranii yoo ta'u., namoonni kunneen hojii misoomaa irratti kan bobbahanii jiranidha. Oomishni isaanii ammoo irra caalaan biqiltuudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mana amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Kawwaalli kiristaanotaa kun, kawwaala Tulluu Libaanos kan jedhamu yoo ta'u, naannoo Oromiyaa ,godina Shawaa kaabaa ,magaalaa Fiichee irraa fageenya dhihootti argama.

Suuraan fakii eerame irraa mul'atu, suuraa hidha lagaa baay'ee dheeratee hidhamee jiruu kan argisiisu yoo ta'u, gama isaarraan hallayyaa addaatee mul'atutu argama. Jala hidha sanaan biqiltoota magariisatu mataa ol baafatee miidhagee namatti mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu konkolaataa manaa yammuu ta'u; innis konkolaataa adii yammuu ta'u mana dura dhaabbachaa kan jiru fakkii namatti agarsiisu yookiin mul'isuudha. Konkolaataan kunis geejjibaaf kan tajaajiluu dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota daandii bal'aa irra asii fi achi, olii fi gadi adeemaa jiran akkasumas daandii ijaarsa irra jiru garuu kan hin xumuramnedha. Karaa biraatiin konkolaataan daandii irratti ni mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru maxxansa beeksisa hedduu of keessaa qabu kan baankii Wagaagan jedhamuun beekamuun kennamudha. Kunis namni karaa bilbila isaa fayyadamuudhaan tajaajiloota kana maraa akka argachuu danda'udha. Halluun isaas keeloodha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa dibataa kan yeroo hedduu dubartoonni ittiin of miidhagsan kan maqaan isaa chaappistiikii jedhamuu fi halluu keelloo qabudha. Isaanis jalaa kaasee ol walirra kuufamee jira.

Suuraa kanarraa kan agarru buna buufamaa jiru kan siinii guutuuf afaanirra gahaa jiru akkasumas immoo fal'aanni dhaabbannaa siiniirra kaa'amee jirudha. Cinaa bunaa immoo ixaanaa aarfamaa jiruu fi akaayii fandishaatu jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa biqilaa nyaataaf oolu kan maqaan isaa raafuu maraa jedhamuu fi naannoo manaa fi mooraa maatii tokkoo keessa kan dhaabbatee jirudha. Innis sadarkaa gahuurra gahee jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa wanta akka warqee calaqqisu kan gidduun isaa ok ka'aa ta'ee fi halluu adii qabu hammuma handhuura irraa fagaataa adeemu ol ka'insi isaa gadi jechaa adeemaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru haadhaa fi intalaa kanneen ayyaana guyyaa dhalootaa kabajaa jiranidha. Duuba isaanii afuuffeewwan hedduutu fannifamee jira. Dabalataan fuuldura isaanii teessoo dalgaa irra keekii fi dhugaatiiwwan adda addaatu jira.

Suuraa kana irratti kan mul'atu kophee dubartoonni keewwataniidha. Bifa daalacha fakkaatu kan qabuufi karaa koomee ol ka'ee kan hojjetameedha. Irra keessaan hidhaa sibiilaan cufamu kan qabu yoo ta'u gogaa fi meeshaalee biroo irraa kan hojjetameedha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; namoota uffata dambii Poolisii uffatani jiranifi marii gaggeessaa kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha. Akkanumallee yaadannoo qabachaa waltajjii ta'e gaggeessaa kan jiran ta'uu kan nutti mul'isudha.

Suuraa kana irratti kan agarru abaaboo baayyee bareedaa halluu hamara qabudha. Abaaboo kana irratti barreefamni afaan ingiliffaan nagaa bultee jedhu of irraa qaba. Abaaboo yeroo baayyee akka kennaatti namaaf kennamudha.

Fakkii kana irratti kan argamu atileetii Itoophiyaa atileeti Taammiraat Tolaa yammuu ta'u; innis fiigicha irra kan jiruudha. Atileetiin kun yeroo baayyee maraatoonii fiiguun kan beekamuu dha. Innis dorgommii irra kan jiruu dha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu bakka awwaalchaati. Awwaalonni baay'ee toora galanii hojjetamanii jiru. Siidaan isaanii dhagaafi simmintoo irraa hojjetamanii, dallaa sibiilaatiin marfamanii mul'atu. Fiixee awwaalota kanneenii irra bocni fannoo hojjetamee argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo mana murtii olaanaa kan federaalaa agarsiisa. Kunis gidduu isaatti mallattoo madaalaa wal qixa kaa'amee fi kitaaba gubbaa isaatti kaa'ame qaba. Dabalees jalaan barreeffamoota ibsan qaba.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa mana keenyafi bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaan kun teessoo jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u namni irra taa'uuf itti garagaarrama.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa gosa midhaan keessaa boqqoolloo gurguddachaa jiru nutti argisiisa. Boqqolloon kun sirriitt yabbatee, magariisa uffatee kan dhaabbachaa jirudha. Boqqolloon kun kan hin geenye ganaa guddachaa jira

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii karaa irra magaalaa xiqqoo tokko keessa deemaa jiraniiti. Akkasumas konkolaataan baayyinaan karaa kanan gubbaa dhaabbatee kan argamuufi namoonki ammoo deemaa jiru.

Fakiin argamu kun kan nu agarsiisu suuraa mana nyaataa fi bakka namoonni nyaata fayyadamuu barbaadan taa'anii nyaata fayyadaman nu agarsiisa. Isa qofaas miti teessoo namoonni irra taa'anii fayyadaman akkasumas bakki dhiqannaa harkaallee ni mul'ata.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa shamarree yookiin qarree Oromoo uffata aadaa Oromoon faayamtee suuraa ka'aa jirtudha. Isheenis mormaa fi adda ishee irratti calleedhaan faayamteetti. Irree ishee irrattis barreeffama 'OROMIA' jedhutu argama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubartii harka isheetti wanta qabee fakkatu tokko qabattee jirtuu fi calleewwan adda addaatiin faayamee jirudha. Wanti qabee kana keessa jiru kan akka aannanii fa'aa kuusuuf fayyada.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kun ammoo yeroo baayyee meeshaa baadiyyaa keessatti ittiin hojjatamudha. Meeshaan kun meeshaa shooggortuu yookaan qonfortuu jedhamuun kan beekkamudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti mul'isu suuraa gaallabsiistota yookiin gulufsiistota fardeenii yoo ta'u, hundi isaanii alaabaa Itoophiyaa kan baatanidha. Fardeen isaanii kooraa diimaa kan qabuu fi baay'ee namatti tolu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa yoo taatu konkolaataan kun konkolaataa dhaabbata balaa abiddaa eegu keessa konkolaataa hojjattudha. Konkolaataan kun kan isheen dhaabbachaa jirtu karaa konkolaataa gubbaadha.

Suura kana irratti kan arginu kun, uffata waan fakkaatti namaa qabutti keewwamee beeksifamaa jiruu fi gurgurtaaf dhiyaateedha. Uffaticha fuuldura karra suuqii kan jiru yoo ta'u, surree fi kootii kuula irraa hojjatameedha. Uffanni kun, saala dubaraatin kan uffatamuudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bishaanii dha. Bishaan kun, lafa ol ka'aa ta'e irraa gara lafa gadi bu'aa ta'etti ariitiin gadi bu'aa jira. Bakka kanatti ,biqiloonni magariisni hammaan xixiqqoo ta'anii fi baala xixiqqoo qaban ni mul'atu.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggoota bifa aadaatiin faayamanii jiraniidha. Dargaggoonni kunneen akka aadaa saba Oromoo Karrayyuutti dabbasaa isaanii wal qixxeessuun filatanii jiru. Gaabii furdaa ta'e immoo uffatanii seeqanii mul'atu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dhugaatii gosa tokkoo yoo ta'u dhugaatiin kun ammoo dhugaatii aalkoolii of keessaa qabu yoo ta'u dhugaatiin kun ammoo dhugaatii beddellee jedhamudha.

Fakkii kana irratti kan argamu mana citaa yammuu ta'u; mana kana fuulduras namoonni maatiin wal ta'uun dhaabbachaa kan jiranii fi beeyladoonni manaa kanneen akka saree fi Re'eenis akka argamtu fakkii mul'isuu dha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa sanduuqa banaa wantoota kosii ta'an naannoo irraa qulqulleeffamanii achitti gataman kan nutti argisiisu yoo ta'u, daa'imni tokko immoo jkaraa harka mirgaa daa'imaa jirti

Fakkii kana irratti kan argamu namoota waliin ta'uun yookiin gurmuun baayyatanii walitti qabamanii muka jala dhaabbachaa jiranii dha. Uummata kana fuula duras tiraafikoonnis uummata kan dura kan jiran ta'uu fakkii mul'isuu dha.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura meeshaalee miidhaginaati. Meeshaaleen miidhaginaa as irratti mul'atan kunneen, hidhii namaa bareessuf akkasumas qulqullina ilkaanii eeguf fayyadu. Meeshaaleen kunneen hedduummatanii, mana suuqii meeshaleen miidhaginaa keessatti gurguraman keessa kaawwamanii jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu kophee dha. Kopheenis dhalli namaa kan miillatti kaawwatu yammuu ta'u; kunis balaa sababa rakkoo kophee kaawwachuu dhabuun dhufu kan hir'isuu dha. Kooheen kunis diimaa kan ta'ee fi kan miilla tokkoo qofaa dha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa magaalaa guddittii Itoophiyaa, Finfinnee, iddoo addaa Piyaassaa jedhamu nutti argisiisa. Kan arginus daandii qajeelaa fi ibsaa daandii irra miidhagee toora galeeru ni argina.

suuraa kana irratti kan agarru namoota yaala baqaqsaanii yaaluu agarra. Namoonni yaala kana hojjetaa jiran uffata halluu adii, cuqulisa akkasumas magariisa uffatanii jiru. baayyinni isaanis sadidha. namni tokko meeshaa qara qabu harkatti qabatee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu kophee miillatti kaawwatamu yammuu ta'u; innis yeroo kaawwannu balaa miilla keenya irraa eeguuf kan nama gargaaruu fi tajaajilu keessaa isa tokkoo dha. Innis bifaan diimaa dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota gara gabaatti imalaa jiraniiti. Namoonni kun, ba'aa dugda isaanitti fi har'ee irratti fe'anii kan jiran yoo ta'u, daandii biyyee fi dhagaalee xixiqqoo cirracha jedhaman irraa hojjatame irra adeemaa jru.

Fakkii kana irratti kan argamu korojoo yammuu ta'u; innis sagaleen namootaa filannoo taasisanii achi keessa kan buufamuudha. Innis guyyaa filannoo biyyootaa kan gaggeeffamu ta'ee bakka itti sagaleen uummata filatee walitti qabamuudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa zayita nyaataa yoo ta'u, zayitiin kun bifa bishaanii kan qabu, laastikii safartuudhaan burcuqoo xiqqoo tokkotti kan buufamaa jiru nutti argisiisaa kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa barattoota naannoo baadiyyatti kutaa tokko keessa taa'anii barataa jiran kaan gaaffii deebisuuf harka baasaa jiran kaan immoo callisanii afaan qabatanii taa'aa jiru. Ijoolleen kun umriin daa'immani.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa ti. Meeshaan kun ammoo meeshaa nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaa maqaan isaa magaazii jedhamudha. Muka muruuf nu gargara.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa dhugaatii xaasaa guutee argamudha. Dhugaatiin kunis farsoo jedhamuun hawaasa naannoo biratti kan beekamudha. Farsoon kunis yeroo adda addaatti hawaasa biratti kan fayyadamamu yoo ta'u, baay'inaan yeroo ayyaanaa dhugama.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa uffataati . Uffanni kun ammoo uffata aadaa yoo ta'u uffata baayyee miidhagaafi baayyee bareedaa ta'edha. Uffanni kun uffata aadaa oromooti.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa sagalee guddiftuu yammuu ta'u; kan namoonni yeroo sagantaa gaggeessan akkasumas sagantaa addaa addaa beeksisanii fi hojij ummata bal'aa duratti dhimma itti bahuuf meeshaa tajaajiluu dha.

Suuraa kana irratti kana agarru dubartii mana keessatti ibidda fayyadamuun buddeen tolchaa jirtudha. Meeshaan ishee irratti tolchaa jirtu biyyee suphee irraa kan hojjetameedha. Buddeen nyaata Itiyoophiyaa keessatti baratamaa fi beekamaa ta'eedha.

Fakkii kana irratti kan argamu ministeeraa barnootaa kan ta'e piroofeeser Biraanuu Naggaa ti. Innis yeroo miidiyaa fayyadamuun ibsa kennaa jiru ta'uu fakkii agarsiisuu dha. Cina isaattis abaaboon bifaan diimaa ta'e ni argama.

Suuraa mul'atu kanarraa wanti argamu suuraa BGI Itoophiyaa kan mallattoo Leencaa ofirraa qabu, halluu diimaan dibamee fakii geengoo ta'e keessatti suuraan Leencaa kaafamee jira. Dhaabbata ijaarsaa biyya keenya keessatti argaman keessaa tokkodha.

Suuraan kun buna jabanaati. Bunnii itiyoophiyaa keessatti kan beekamuu yoo tahuu qaamaa nama dadammaqsuu keessatti gahee guddaa qaba. Suuraa kana irrattii kan agarru jabanaa halluun isaa gurraacha, sinii fi ixaana.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa ta'ee meeshaalee kosmootiksii yookaan meeshaa dibataa fi meeshaalee miidhaginaaf yeroo baayyee shamarran itti fayyadamanidha . Gosoota kosmootiksiii hedduutu argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartii mana tokko keessa teessee buna danfisaa jirtu kan mana amantaa ortodoksii deemtee dhuftee amma immoo buna dhugaa jirtudha. Iddoo isheen buna itti danfiste sana jala margi hafamee jira.

Suuraan nama asirraa argaa jirru artistii Oromoo kan ta'e Galaanaa Gaaromsaa yeroo inni namoota abbootii fi haadholii ofitti marsee sirbaa jirudha. Isaan akka namoota gargaraatotaatti inni immoo akka nama sirba baasuutti gidduu dhaabbatee jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa bakka lafti isaa adii ta'ee fi kosiin itti gatamu kan bu'aa bahii hedduu of keessaa qabudha. Lafa kanarratti wantoonni gataman hedduu fi sibiilli lafa ciisee jiru kan akka haamtuu wayii ni jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kan, suura mana viillaati. Manni kun mana gamoo kan hin taane yoo ta'u, dhagaa, simiintoo fi sibiila irraa hojjattame. Manni viillaa yeroo baay'ee mana jireenyaaf oolu yoo ta'u, haalluu daalacha akkasumas gubbaa isaatti haalluu magariisa dibamee jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota faarafannaa irra jiraniiti. Isaanis uffata amantaa kan halluun isaa adii ta'ee fi wal fakkaataa uffatanii daandii irra dibbee isaanii qabatanii sirbaa jiru.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa baattuu shinii fi shiniidha. Baattuun shinii kunis, halluu adiidha. Akkasumas, naannoo isaatti jabanaa, qodaa harka itti dhiqatan fi faandishaa xaaxa'etu mul'ata. Lafni isaas caffeedhaan miidhagfamee argama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura hara uumamaati. Hara kana cinaatti, manni mukaa fi citaa irraa hojjatamee fi umurii dheeraa qabu ni mul'ata. Kana malees, biqiloonni magariisni uumamaan marganii fi guddatanii umurii dheeraa lakkoofsisan ni mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaalee barreeffamaaf oolaniidha. Meeshaaleen kunneen ,qalama gosa garaa garaa yoo ta'an ,haalluu garaa garaa kan qabanii fi barreeffama barreessuf akkasumas fakkii kaasuuf fayyadu.

Suurri kun, suuraa dhangala'aa dhugaatii kookaa kollaa fi bishaan dhugaatii qabatee kan jiru yemmuu ta'u, isaanis biyya keenya keessatti dhaabbata oomishaa mataa isaanii kan qabanii fi carraa hojii illee kan uuma jiranidha.

Suuraan fakii mul'achaa jiru irraa argamu, suuraa garee shubbistootaa Oromoo ulee qabatanii, uffata aadaan faayamanii, daabee mataatti keewwatanii akkasumas gaachana qabatanii lafa magariisa baay'ee ijatti tolu irra dhaabachaa jiraniitu mul'ata. Warreen duubaa ammoo farda yaabbatanii kan jiranidha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa manaa yoo ta'u kan nuti asirratti argaa jirru kun keessoo manaafi meeshaalee achi keessatti argamanidha. Meeshaaleen kunniinis kanneen akka soofaafi kanneen birooti.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota abboota amantaa namoota aangoo qabanii fi bakka tokkotti dhimma hojiif simatamaa jiran agarra. Isaanis kaabinota magaalaa Finfinnee waajjira yookaan biiroo marii itti gaggeessan deemaniiru.

Suuraa kana irratti kana agarru mana galma abbaa Gadaati. Galmi kun halluu isaa daalacha ta'e garuu gubbaa isaatii halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e walduraa duuban, gurraacha, diimaa fi adii qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru nama siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e Haayilee Fidaati. Haayilee Fidaa mirga saba oromoo eegsiisuf jireenya isaa qofan osoo hin taane nama lubbuu ofi dabarsee kennedha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa yoo taatu konkolaataan kun konkolaataa manaa jedhamuunis ni waammamti. Konkolaataan kun konkolaataa baayyee bareedduufi namoonni qabeenya hedduu qaban qabatanii deemani dha.

Suuraan armaan oliitti nutti mul'atu meeshaa aadaa biqiltuu buqqee hadhaa'aa jedhamu irraa kan hojjetamudha. Maqaan kennameefis reessoo yoo ta'u, bu'aa aannanii irraa dhadhaa adda baasuuf gargaara. Namoonnis boca adda addaa itti godhanii dhumarratti ni miidhagsu.

Suuraa dhiyaate irraa wanti arginu suuraa namoota mana amantaa keessa tarree ijaajjanii waaqeffachaa jiranii nutti argisiisu. Keessi mana amantichaas halluu adiin miidhagee tolee jira, mallattoon fannoos gurraacha'ee ka'ee ifee namatti argama.

Suuraan kun mootii durii kan Itoophiyaa Haayilasillaasee, haadha manaa isaa fi ijoollee isaanii waliin bakka tokkotti yeroo isaan suuraa ka'anidha. Isaanis ijoollee isaanii dhiiraa lama dhaabbachiisanii, ijoollee dhiiraa lama immoo teessisanii suuraa kaasan.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa manaa keessaa isa tokko yoo ta'u garuu meeshaa yeroo baayyee hojiidhaaf itti fayyadamnudha meeshaan kunis meeshaa uffata hodhuuf nu garagaarudha.

Suuraan kun humna federaalaa itiyoophiyaati. Konkolaatan kun halluun isaa burree yoo tahu, nama meeshaa waraanaa qabatee fi alaabaa itiyoophiyaa halluun isaa magariisa, keelloo fi adii tahee of irratti qabatee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa mana waaqeffannaa amantaa kiristaanaa yoo ta'u, isaanis yeroo isaanitti sirna waaqeffannaa isaanii raawwachaa jiran kan agarsiisudha. Namoonni warri kaan immoo taa'uuf keessa deemanii bakka barbaaddachaa jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa manneen magaalaa tokko keessatti argaman dirooniidhaan samiirraa gadi kaafaman agarsiisa. Innis magaalaa kana keessaa manneen naannoo tokkoo hundumtuu balaa abiddaatiin gubatannii dhumanii mana tokko qofaatu gidduutti hafe.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa barattootaati. Barattoonni kun ammoo kan isaan argaman kutaa barnootaa keessatti yoo ta'u Barattoonni kun haguugduu fuulaa kaawwataniit argamu. Barattoonni kun baayyeedha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucaa daa'imaa yoo ta'u daa'imni kun nama biroo waliin mana kitaabaattii kan argamtuufi fuula duratti baatee ijoollee barsiisaa kan jirtu daa'ima xiqqoodha.

Suuraan mul'atu kun fakii lafa gammoojjii bakka mukeen baay'inaan hin argamiin kan mukeen dhedheeroon darbanii darbanii jiran qofaa bakka ta'edha. Namni tokkos kophaa isaa muka qofaa dhaabbatu cinaa dhaabatee fagoo ilaalaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dabtara akka yaadannootti itti fayyadamnu kan duubi isaa qola halluu qabeessa kan abaaboowwan fi barreeffama bareedaan guutamedha. Qolli dabtara kanaa cimaa waan ta'eef waraqaan dabtarichaa hin ciccitu.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa elektirooniksii teeleviizyinii jedhamuudha. Teeleviizyiniin mul'atu kun oomisha xiqqoo ture yoo ta'u hangaan guddaadha. Duuba isaa irraan 'anteenaa' qaba. Duuba isaan bifa gurraachaafi karaa duraan immoo bifa daalacha qaba.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati meeshaan kun ammoo meeshaa nuti mana keenya keessattifi waajiraalee gara garaa keessatti itti fayyadamnudha. Maqaan meeshaa kanaas teessoo soofaa jedhamuun beekkamudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu, wantoota tokko tokko kanneen uffataa, philaastikiifi akkanumallee rifeensa mataa kan ittiin fayyadamuun muruuf yookiin immoo kutuuf kana nama tajaajilu Maqasiii jedhamuun kan beekamudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura konkolaataawwan fe'uumsa namaati. Konkolaataawwan kun, haalluu cuquliisa kan qabanii fi hammaan baay'ee guguddaa yoo ta'an ,baay'ina guddaa kan qaban hirriira qabatanii jiru. Konkolaataawwan kun, namoota baay'ee al tokkotti fe'u.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura dhugaatii alkoolii biiraati. Dhugaatiin alkoolii as irratti mul'atu kun, dhaabbata dhugaatii alkoolii oomishu, Biiraa Habashaa jedhamuun oomishama. Biyya keenya Itoophiyaa keessa, dhaabbileen dhugaatii alkoolii biiraa oomishan baay'etu jira.

Suuraa kana irratti kan arginu miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ti. Akkasumas konkolaataa fi meeshaalee waraanaa biroon ni mul'atu. Miseensi raayyaa ittisaa kunis nagaa nama biroo wajjin wal jijjiiraa jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosa mukaa kan baala qaqal'aa qabuu fi muka jirmi isaa dalga ciisee dameewwan isaa immoo irraa margaa jiranii fi halluu akka adii wayii baalota isaarraa qabudha.

Suuraa kana irratti kan argamu maashinaafi konkolaataawwan garaa garaati. Konkolaataan guddichi tokko ba'aa hedduu fe'ee mul'ata. Namoonni sadii: tokko suufii uffatee, inni tokko immoo 'jeans' uffatee, inni sadaffaan immoo uffata hojiif ta'u uffatee dhaabbatanii jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura nyaata foon diimaati. Foon diimaan nyaata akka Itoophiyaatti addatti nyaataman keessaa tokko yoo ta'an, foon qalamee dhiqamee osoo ibiddaan hin bilcheeffamin nyaatama. Foon diimaan kun, awaazeen nyaatama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa fuduraa maqaan isaa pappaayaa jedhamuu fi muka isaarra jirudha. Mukti pappaayaa kana baatee jiru baay'ee gabaabaa ta'us fiirin isaa gartokkeen diimatee gahee kaan immoo bilchinatti jira.

Suura kana irratti kan arginu kun, dubartiin tokko osoo daandii cinaatti hojii hojjachaa jirtuuti. Dubartiin kun, mana duuba ishee jiru daheeffattee, daandii cinaattii nyaata ariifataa kanneen akka :chipsii fi saambusaa gurguraa jirti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; Soofaa boca "L" kan qabu bifaan gurraacha mana miidhagaa keessa kan jiruufi fakkii biqilaa kan fakkaatu duubaan kan argamu bareedinaaf akka ta'e nutti kan agarsiisudha.

Gamoon Kun, barreeffama Itoophiyaa jedhu Afaan Amaaraa fi Afaan oromoon barreeffame ofirraa kan qabudha. Gamoon Kun akkasuma illee magaala wayii keessattidha kan inni argamu. Baayyee miidhagaa, baayyee nama kan hawwatudha.

Suuraa kana irratti kan argamu namoota gurmuun bakka tokko dhaabbatanii jiran yammuu isaannis maatii dha. Miseensonni maatii kunis abbaa, haadhaa fi ijoolleedha. Ijoollonni kunis rifeensa isaanii bifa wal fakkaataan sirreeffatanii kan jiran ta'u fakkii mul'isuu dha.

suuraan kun suuraa taphattoota kubbaa miilaa dubartootaa Baankii Daldala Itoophiyaa yeroo isaan geeba Seekaafaa injifatan agarsiisuu dha. taphattoonni kunis gammachuu guddaa dhaan wal hammachaa jiru. akkasumas, deeggartoonni dirree guutanii yeroo garee mataa mataa isaaniitiif deeggarsa kennan ni mul'atu.

Suuraan armaan oliitti argamu kun suuraa alaabaa biyyoota addunyaa kana irra jiran hedduu kan nutti argisiisudha. Alaabaan kunis gamootti fannifamanii kan jiran yommuu ta'u, naannoon isaas naannoo gaggeessitoonni biyyoota gara garaa jiranidha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gaazexaa odeeffannoo biyya keessaa barreeffama afaan amaariffaan qophaaye dabalatee namoota adda addaa qabu akkasumas magaalaan irratti kaafamee jirudha. Gaazexaan wantoota odeeffannoo nuuf kennuu danda'an keessaa tokkodha.